Ghano ghaligho omwiiga, omwiiga guno kumbali kwagwo kuliku emiti egy'amasanhalaze. Emiti gino ghaigulu baataku waya edhitwala amasanhalaze ela nga baataku ni waya edhikilira ghansi edhighanilira emiti gino.

Ghanho ghaligho endhuki, endhuki dhino eriyo edhili ku kiyumba kya dho mwabamu nhe dhili mwibanga edhili kuleta omudhenene ekiyumba kinho bakikola bukole nga ti nkompe.

Ghanho ghaligho abaana bava ku gherela nku nga abandhi kubo be twise ebinhwa, omwaana onho oghundhi omulenzi agemye ekithupa kya maadhi aga lwenzili ya gema nhe kikadho ghabagho omukazi onho ali emberi abese omwaana. Ere einhuma eriyo olusozi.

Ghano ghaligho ekalakita, nga ekalakita enho eli kukungula mutyeere. Kalakita enho esala omutyeere bwegukunganya. Ekalakita enho eli mu langi ya kilagala, ate nga empanka dhayo dhili mu langi ya kyenvu. Kumbali gh'ennhimilo enho ey'omutyeere ghaligho emiti mibitilivu inho.

Ghano ghaligho omuntu nga ali kunaaba mu ngalo. Amaadhi g'ali kunaaba mu ngalo ga kafuleedhe. Era nga akubyemu nhi sabbuni, ekighovu kya tumbiila. Omuntu onho emikono gye giliku ebiviili bingi inho.

Ghano ghaligho engudho, engudho dhino nga dha kalansi kumbali kwe engudho kuliku ebitangazo era nga mu nhindho dhino mulimu aba dhi boda boda nha be motoka. Ku lugudho kunho oluli ku mukonho ogulya kuliku emotoka isatu nga kuliku emotoka enhenhe etwise emifuko.

Ghanho ghaligho ekisolo ekyo munsiko ebisolo kinho kyetebwa mbulu ate ga embulu enho eri ku muti ghene agho ghaligho nhe kibira.

Ghanho ghaligho omwiiga era nga omwiiga gunho kumbali kwa gwo kuliku ebisubi kwabaku nh'ebisolo bina eby'omunsiko. Ebisolo binho byetebwa mbogo. Eliyo embogo edindhi eibiri edhili kufulagana. Nga obuseeku gh'obusubi ghano ghaligho nhe miti kamaala kamaala.

Ghano ghaligho ekisolo eky'omunsiko. Ela nga ekisolo kino kyetebwa empologoma. Ghabagho nh'oluguudho. Kumbali kw'oluguudho, ghaligho emmotoka eyemeleile.

Wano endhuba yakavayo era nga dhikali sawa dhankyokyokyo era nga ghaligho n'enhandha, kumbali kule kwabaku olubalama era nga ghaligho n'omusaadha ayemeraire kulubalama olwenhandha.

Ghano ghaligho omusaadha nga ali kusika ekigaali, ekigaali kinho akisibyeku kasasilo, omusaadha onho avaire akafulano akali mu langi eya bbululu era nga ku mutwe avaire enkofira eri mu langi eya kyenvu. Omusaadha onho emberi ghe eriyo ogha bboda bboda nga ali kutwala abasabaze, emberi ghaibwe eriyo amayumba kamaala kamaala nga aye omwo nho muli amayumba aga dhi golofa.

Ghano ghaligho abakyala batanu era nga omukyala oghundhi atyaime kukatebe bali kumusiba enviiri era nga ghebali wainhuma ghaligho enhumba ibiri nga ete dhaisubi, einhuma gh'enhumba dhino eriyo omuti omufenhensi, einhuma ogh'omufenhensi n'enhumba eriyo olusozi.

Ghanho ghaligho abantu abali ku kighuulo era nga bali kulya buli muntu nhe soghani ye era nga ghanho ghaligho abakyala nha baana, omwaana onho oghundhi ali ku komba engalo. Abakyala banho mulimu omwaana avaire akagaito akamyufu ate nga onho omukyala oghundhi avaire engaito endhirugavu.

Dhino mmwanhi era nga nsee dhetebwa eriina kasee, mulimu omuntu ali kupima pimamu ku okubonha kasee ghe ngeri yayemereiremu mu buzito bwe.

Ghanho ghaligho abaana basatu. Banho ababili abali embeli onho oghundhi agemye omupiira yamala yagema ku mwinhe omukono mu nkoto, ekitegeeza nti ghaligho omukwano ghagati ghabo. Einhuma yabayo omwana oghundhi yenha nga musanhufu. Kati abaana banho basanhufu ekitegeeza nti baghangwile omuzaanho gwe babaire bali kuzaanha ogw'omupiira ogw'okutulanha. Ele einhuma yabayo enhumba gye baselekesa obutegula.

Ghanho ghaligho ekisolo ekyamunsiko era nga ekisolo kinho kyetebwa ensudhe, ekisolo kinho kiri munsiko era ekisolo kinho nga kityaime, ekisolo kinho kiri mulangi edhirugavu ate nga kyonha kizizigavu mumaiso.

Ghanho ghaligho ennhandha kumbali okwenhandha kuliku amato gebemereiza agho, nga era ghanho gh'amato ghaligho abasaadha babili , gh'lyato linho elisoka batelegho ebbulangiti.

Ghanho ghaligho enhandha era nga enhandha enho eriku amayengo kumbali kwe nhandha, ghaligho omuntu nga agemye engege ku ka ghuuzi. Akaghuuzi kanho kaliku eirobo erigemye omunhwa gwe engege.

Wano ghaligho etanhulu yebali kupanga ghabagho n'abasaadha basatu. Omusaadha onho asoka wali ghaligho ensuwa nga yamunhwa munhenhe ino, omusaadha owokubiri agemye wiribalo nga alikuyuwa matafali, omusaadha oghundhi alinhuma kuku yetanhulu. Einhuma yetanhulu eriyoku amaka agaliyo nitoyi era ghabagho n'omulenzi oghundhi ali einhuma, ghaligho nitanhulu eyindhi eryere einhuma.

Ghanho ghaaligho olugudho, olugudho lunho nga kuliku aba bboda bboda nhe be motoka. Kumbali gho lugudho lunho eisundhiro elya maffuta. Eisumdhiro elya mafuta linho kuliku emotoka edhe mereire ku nha bantu abagaba amaffuta kwi sundhiro linho.

Linho iribwa era nga eribwa linho lili ku kilyo, ekilyo kinho kiliku amakoola abiri agali ku bonheka nga oluyi lunho eilibwa ye lingilile eriyo eikoola erivayo aye nga ti lili ku bonheka kuliku bwa luseke lwa kilyo.

Ghanho ghaligho enhandha, enhandha enho nga kuliku nha maato abiri, eriyo abantu abatyaime mu mato ganho. Amaato ganho galiku dhi yinginhi einhuma era nga enhandha enho elaga nga eriku amayengo mangi inho.

Dhino ndhoki nga dhili mu nkompe enkolere obukolere edinhi dhili kufuruma edindhi dhili kwingila nga dhilese omu dhenene. Edhili ku furuma mu dhili gya kwaagala mu dhenene.

Ghanho ghaligho nnhimiro eyebimuli, era nga enhimiro eno mulimu ebimuli ebyalangi endheru nhe langi yakakobe. Obumuli obwalangi yakakobe buliku endhuki nga eri kunhunhamu omudhenhenhe.

Ghanho ghaligho abantu nga bali kusabo mu isinzizo era nga bano balaga nti bonabona bawaireyo ebisera byaibwe era nga balagira irala nti mwoyo mutukuvu ali mukifo kyebalimu. Omukyala ono ali eno emberi avaire akakofiira akali mu langi emmyufu.

Eno lawunda nga mulimu obugaali bwebemeleiza gho. Bweweyongerayo ku embeli ele mu maiso eliyo abakyala abali kutambula nga bagya ku byaibwe, ghabagho nh'ebizimbe ebya dhigoloofa, mwabamu n'emmotoka edhemeleire kumbali kwa lawunda, mulimu n'ebipandhe.

Ghano ghaliwo enonhonhi bibiri, enonhonhi bino nga byetebwa embati dhokumaadhi nga biri kumbali ogw'amaadhi era nga embati dhino nto. Embati ere eindhi terikuboneka bulungi elazeku bwa kikina. Eno eindhi eri ghano esooka ebonheka yonayona

Ghanho ghaligho emmotoka era nga emmotoka enho yakitongole kyabya kwelidha ekya uganda pulisi. Emmotoka enho eri mulangi eya bululu era nga enhuma ogh'emmotoka enho eliyo embagho dhebata agho, nga obuseku gh'embagho eliyo omuti ogwo miyembe oguliyo.

Ghanho ghaligho ekisolo eky'omunsiko, ekisolo kinho kyetebwa nsudhe, ekisolo kinho nga kili mu kibira ate nga kityaime ku muti. Ekisolo kinho kyegemiisa omukono mulala ku muti okuli olusaga olugya ghaigulu ate nga olusaga lunho lwekityaimeku kitaireku nh'omukono gwakyo. Ekisolo kinho kyasamilire inho.

Ghano ghaligho omusaadha aye omusaadha ono nga ali kwokya byuma. Emberi ghe ghaligho oludhegere, omusaadha ono avaire akafulano ka langi ndheru, ela nga ku mutwe gwe availe enkofiira ya langi mmyufu.

Ghanho ghaligho olugudho nga olugudho lunho lwa kolansi, olugudho lunho kuliku emotoka ndala nga nheri ghanho okumpi. Ghobuuka ghe kitililwa eriyo emotoka eyindhi eri emberi, kumbali kwo lugudho eriyo akayumba akali ere eghala ghala era nga okumpi nhe kitililwa ghaligho omuti.

Ghano ghaligho omusaadha era nga omusaadha onho avaire akafulano aka langi ya bululu era nga omusaadha onho avaire nha kakomo. Omusaadha onho agemye enkofira nga ali kugya tegeleza era nga ekofira enho ya kakii. Enkofira enho yabaku ku omuliro era kweidha ku ekituli. Mungalo dhe agemyemu akasero era nga akasero kanho bakaluka mu migugha.

kano kapuusi ela nga akapuusi kano kali mu langi endhilugavu akapuusi kano katyaime keghumba ela kamoga nkalilila.